Muzvikora zvefundo yeana adodori munokurudzirwa yaamho kuti munge muine zvigaro nematebura kuti ana echikora abhare akagara pakahlamburika yaamho.

Vafundi vefundo yeana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga. Vanokurudzira kuti vatengerwe hembe dzechikora ndianamai nanababa avo. Kuti vafunde zvakanaka veidakara ramangwani reinasirwa.

Vantu vanofunda kuzvikora zvevana vadodori vanokurudzirwa yambo vatengerwe hembe dzechikora ndiana Mai nana baba Ako kuti zviro zvabahlamburuka.

Vafundi vefundo yeana adodori nevefundo yekutanga vanobakurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabatsamwirire yamho pafundo yavoyo veibhara pakanaka.

Kuzvikora zvefundo yeana adodori, zvinokurudzirwa kuti zviakwe zvakawanda mumiganga yeshe kuti ana echikora asahambe mimango mukurutu veienda kootsvake fundo.

Zvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa maningi, kuti zvikomberedzwe ngeruzhowa kana ngewaya, kuita kuti ana echikora asatiza, kuenda koita misiyaizwa, kubanze kwezvikorayo.

Kuzvikora yefundo yekutanga Kuno kurudzirwa kuti kunge kuine mbatso dzekufundira dzakahlamburika yamho, dzakapendwa ngeruvara runoba penya rwakati mhurwo kuitira kuti ana afunde eidakara.

Vafundi vefundo yeana adodori vanofanira kufundawo zviro zvesainzi, kutangira vachitori vadodori kudaroko veikura veiziya vazoitawo kuti nyika inake.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai nana baba vavo kuti vafunde veidakara nevamweni ramangwani reinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai naana baba kuti vabaadakare vairiyo kuzvikorayo.

Kuzvikora zvefundo yeana adori-dori nezvevana vefundo yokutanga, vafundi vanofunda maningi ngekuningira vasharuka vezvikora vanofanira kubhara mifananidzo yekunamira kumadziro.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire kwemene ngezvifundo zvawo zvavanenge veifundiswa kuzvikora kwako ikona iyoyo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvavo kunyanya maningi zvifundo zve saenzi vazoitawo madhokoteya nana mukoti.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa yaamo kuti vabaagwinyisire ngezvifundo zvavo zvavanenge veiitazvo kuti ramangwani ravo ribajeke nekunasirika .

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire kwemene nefundo dzavo vachiri vadodori kunasira ramangwani .

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanofunda kakurutu ngekuningira vakuru vezvikorazvo vanofanira kunamira mifananidzo yakabharwa kumadziro.

Kuzvikoro zvefundo yeana adoodori kunokurudzirwa yaamho kuti kunge kuine zviro zvekutambisa. Zvakaita sezviro zvinotenderera, zvimutserendende nemudzuwerere, zvakadaroko ana eidakara.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kugwinyisira ngezvifundo zvenyara zvakaita sekunasira motikari nekupishira simbi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yampo kutenga makombuyuta kuti vashandisevo pafundo dzavo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera. Vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire nezvifundo zvenyara zvakaita sekupisira nekutsetsa simbi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nefundo yepadera dera vafundi vanokurudzvirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaatsamwirire kwemene kuitira kuti ramangwani rinasirike yaamho.

Kuzvikora zvefundo iri mberi nefundo yepadera dera, vafundi vanokurudzirwa yaambo kugwinyisira nekubaatsamwirira. kwemene ngezvifundo zvenyara zvakaita sekubika

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo, kunasira ramangwani rendaramo yavo.

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera-dera vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara, zvakaite sekutsetsa simbi nekunama simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa yambo kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvifundo zvao zvonazvo zvavanenge veiita kuzvikora kwavoyo .

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepaderadera vanokurudzirwa yamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara sekunasira magwada.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisira kwemene ngezvifundo zvavo kunyanya zvifundo zvesainzi zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa yamho kuti vagwinyisire nezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekunasira mbatso nekunasira mapazi.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepaderadera vafundi vefundo vanokurudzirwa yamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekubikabika tuzvikafu.

Kuzvikora zvefundo yechipiri zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yambo kuti vafundire zvifundo zvepakombiyita veitsvakawo fundo padande mutande.

Zvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokuridzirwa yamhpo kuti vabaagwinyisire kwemene ngefundo dzavodzo kuitira kuti ramangwani rinasirike yaampho.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri. Vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vatenge hembe dzechikora dzakahlamburika yaamho, kuti vafunde veidakara.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokuridzirwa yaamho kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvona izvozvo ramangwana rinasirwe yaamho.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakahlamburika yaamho, kuti vaba afunde neamweni veidakara ramangwani reinasirika.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvikorazvo zvakati, kuitira kuti, ana asahamba mimango mikurutu.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi Vanokurudzirwa yambo kutenga hembe yakahlamburika yambo nemadhende eshe eshe muzvikora.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera -dera kunokurudzirwa yaamho kuti kunge kuine mbatso yekuvheneka kwesainzi ko na iyoyo kunenge kuine zviro zvakawanda zviriyo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaambo kuti vabaatengerwe hembe dzechikora dzakahlamburika yaamho kunasira ramangwani ravo.

Muzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera munosisa kunge mune mbatso inogara mabhuku kuti ana echikora anoenda Kona iyoyo veinokora fundo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri Vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabaa gwinyisire ngezvifundo zvavo kuitira kuti ramangwani ribahlamburike yamho

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaambo kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo zvavanenge veiita kuitira kuti ramangwani ravo rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa kuti vabagwinyisire kwemene nezvishando zvawo zvona izvozvo kuitira kuti ramangwani rinasirikewo.

Vafundi vefundo yechipiri vano kurudzirwa maningi kuti vapfeke zviketi zvakaba yireba kuitira kuti vasazoshaishira maticha nevafundisi vavo vechirume.

Kuzvikora zvefundo yechipiri ,vafundi vanokurudzirwa kuti, veifunda kudaroko, vagwinyisirewo ngezvifundo zvemitambo, yakaita semabhora enyara, eshe neemarenje.

Ku zvikora zve fundo yechipiri vafundi vano kurudzirwa yamho kuti kana vaenda ku zvikora kwavoyo vasiyane nezveku nyengana ku itira kuti vafunde zvakanaka ra mangwani ravo rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvikora kwona iyoyo vabaagwinyisire yaamho ngefundo dzavo kuitire kuti ramangwani rinasirike.

Ku zvikora zvefundo ye chipiri vafundi vano kurudzirwa yamho kuti va gwinyisire kwemene ku zvikora kona iyoyo vei bai shanda nge simba ra mangwani ravo rei nasirika.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vakuru vefundo vanokurudzirwa maningi kukurudzira vana vechikora kuti vagwinyisire yambo nezvifundo zvavanenge veita zvona izvozvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vachengetedze ndau dzao dzekufundira dzakabaachena nekuhlamburika kuti pasakonzerwazve matenda akati kuti.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera kunosisa kunge kuine mphatso yekugariswa mabhuku kuti ana echikora anenge eingoenda ikweyo eienda koonokora fundo ikweyo zvakabaanaka.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire yaamho kuti vazopasa, ramangwani ravo rinasirike.

Kuzvikora yefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera .Vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvawo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kushandisa mabepa ebutiro kana veida kuita bonde kudziwirira matenda akaita seshuramatongo inobata antu eshe.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera, vafundi vanokurudzirwa yaampho kuti kana vaenda kuzvikorayo vabaegwinyisire ngefundo dzawo. Kuti ramangwani rawo rinasirike yampho ngedaramo ijeke.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanokurudzirwa kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho ngezvifundozvo kunasira ramangwani ravo. Vazoitawo vantu vane unyanzvi.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kubaachengetedza ndau dzao dzekufundira dzakahlamburika yaambo nendau dzao dzekuwatira dzakabaachena kwemene kudziirira matenda anaokonzerwa ngeutsvina.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu ayani anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa kuti vabagwinyisire peya kuzvikora kwawoyo kuti ramangwani rawo rinasirike ribapenya yampho.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo kuitira kuti ramangwani ribaanasirike yaamho.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabagwinyisire kwemene nezvifundo zvavo kuitereni kuti ramangwani rawo ribapenye nekunasirika yamho.

Zvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vayani vanenge veifunda zvifundo zvesayenzi kuti vazoita madhokodheya nana mukoti vaba gwinyisirewo yamho.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vatengerwe makombiyuta. Kuti vafunde veitsvakavo fundo kuzvikora kwavo iyoyo padandemutande rakanaka.